Abantwana basesikolo bathwele imiganu emikhulu. Bagqoke into ezifanayo bonke bobathathu, bathwele lenditshi ezifanayo ezintathu.

Indawo lapho okuhlala khona amabhuku kulapho abantu ababalela khona amabhuku abo ingwalo zabo endaweni ethuliyo. Kulamabhuku amanengi alemibala ehlukeneyo indawo leyi yindawo ethuleyo kakhulu okungafunakali umsindo khona.

Abantwana basesikolo abafunda ebangeni eliphezulu bayahlabela ingoma endaweni yesikolo. Umbalisi wabo uyabasiza ukuhlabela ingoma.

Indlu yokufundela abafundi igcwele izitulo lamabhentshi bona umbala oluhlaza okulapho abafundi babhalelwa khona ngumbalisi wabo.